Pamufananidzo uri padenga apo pandokombidze muntu uri kugeze mawoko ake kugeze maoko uku kundodzivirire matenda akasiyana siyana muzvikoro anova matenda akaita kunga sana chorera matenda eshe andokonzereswa ngesvina

Kunematenda akasiyana siyana achikonzereswa zvengezvinhu zvakasiyana siyana, kunematenda anokonzereswa ngokudye zviro zvisina kunyaso kuchena kana kuti kugare panetsvina, kugare muntaraunda isina kuchengetedzeka. Uye pozoitawo metanda anokonzereswa ngepabonde. Kozoitawo mamwe amweni matenda anokonzereswa ngokudya chikafu chisina kuringana. Asi zveshe izvi zvinemitombo yakasiyana siyana inozvirapa.

Zvirwere zvinokonzereswa ngezviro zvakasiyana-siyana, pane matenda anokonzereswa ngekusarye chikafu chakafanina. Koite matenda anokonzereswa ngetsvina kana kuti kurye zvine tsvina mvura inetsvina kana kugare pasina kuchena. Kozoite matenda anokonzereswa ngepabonde matenda eshe ane mitombo yakasiyana-siyana anovarapa.

Antu anofano kugare pakachena uye anofano kuchengetedzeka nekumwe mvura yakachena kuitira kuti vasabatwa ngezvirwere zvinokonzereswa ngokurye tsvina ngokurye chikafu chisina kuchena, zvirwere zvakadai ndiana korera, taifoidhi nezvimweniwo.

Zvirwere kana kuti matenda anokonzereswa ngezviro zvakasiyana siyana ingadai kuti kugare pane tsvina kana kuti kurye chikafu chisina kuringana kana kuti zvinokonzereswazve ngepabonde.

Zvirwere kana kuti matenda naokonzereswa ngezviro zakasiyana siyana. Panezvirwere zvinokonzereswa ngetsvina kana kugare panetsvina nekumwe mvura isina kuchengetedzeka isina kuchena. Kwozoita zvirwere zvinokonzereswa ngepabonde, zvirwere zvakadai naanashuramatongo nezvimweni zvakadaro.

Matenda anokonzereswa ngezviro zvakasiyana siyana kune matenda anokonzerswa ngetsvina anokonzereswa ngekumwa mvura isina kuchena koita matenda anokonzereswa ngekudya chikafu chisina kuringana kozoitawa matenda anokonzereswa ngepabonde .

Matenda anokonzereswa ngezviro zvakasiyana-siyana. Kune matenda anokonzereswa ngekumwe mvura yakasvipa kana kugare pane tsvina. Koite matenda anokonzereswa ngepabonde. Koite matenda anokonzereswa ngokurye zvikafu zvisina kuringana. Koitwe matenda anokonzereswa ngokufunga maningi. Asi eshe aya anemitombo yakasiyana-siyana inoarapa.

Matenda anokonzereswa ngezviro zvakasiyana-siyana. Kune matenda anokonzereswa ngetsvina, kwoite matenda anokonzereswa ngokurye chikhafu chisina kuringana, kwozoitazve matenda amweni anokonzereswa ngepabonde.

Bazi rinoona nezvematenda uye kurapwa nezvematenda rakakosha maningi ngekuti rinoita kuti mwiri dzedu kana nyama dzedu dzigare dzakatakazika uye dzinotipa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana.

Zvipatara zvinovakwa kunova kunoenda vantu kana varwara ngematenda avo ndiko kwavanoenda kunoona madhokodheya kune ikweyo voonekwa kuti matenda avo vanoda mitombo yakadii kana kuti denda rachona haridi mitombo here rinoda kuti vapiwe pekumbogara varipachipatarapo veiningiswa namadhokodheya here.

Vantu vanohamba veipa antu mitombo uye kudzidzise antu zvakakoshere kugara vantu vakachengetedzeka kana kuti zvakakoshere kuramba vantu veirapwa vakakosha maningi ngekuti antu aya vanoita kuti vantu vagare vane utano hwakanaka

Bumbiro rinoita ngezveutano hwevantu nekuona kuvantu vakachengetedzeka ere, varikumwa mvura yakachena here, varikugara nzimbo dzakachena here, vanezvimbuzi here, vakakosha maningi vantu ava ngokuti vanoite kuti tigare tine utano hwakanaka.

Antu anoita nezvehutano anoningira antu kuti arikugara pakachena ere uye vantu varikumwa mvura dzakachengetedzeka Ere vanotidetsera kuti tisabatwa nematenda akadai nematenda akadai nana korera anokonzereswa nekumwa mvura yakasviba kana nekumwa tsvina.

Vantu vanohamba veidzidzise ngezveutano kungave kudzidzise pamusoro pezvirwere zvinosanganikwa nepabonde kungawe kudzidzise vantu ngematenda anokonzereswa ngekugare pane tsvina vakakosha maningi ngokuti vanotidetsera kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Antu anohamba veipa vantu mitombo nekuningisa kuti vantu vaneutano hwakanaka ere akakosha maningi kune vaya vaya vanogara kuretu ngezvi bhohleya ngekuti ndokwano rapiwa vechiningirwa kuti muviri dzawo dzakangwinya ere

Antu ano hamba eyi dzidzisa antu nenyaya yezve utano ne utsanana aka kosha maningi kuti anoite kuti antu asa batwa ngezvi rwere zvakadai ndana korera nezvimweni zvirwere zvino konzereswa ne tsvina kana kuti zvino konzereswa ngekusava ne utsanana.

Vantu vanoita nezveutano zvakakosha maningi vanoita kuti vantu vasabatwe nematenda anokonzereswa netsvina kana kuti anokonzereswa nekusava neutsanana akadai nana korera nezvimweni zvimweni zvakasiyana siyana.

Vantu vanoona nezvekuti ntaraunda ine utsanana ere, akakosha maningi ngekuti anoite kuti ntaraunda igare ine utsanana, uye anoite kuti anhu agare ane zvimbuzi, uye nekumwe mvura yakachena.

Antu ano hambe eyi dzidzise ngezve utano uye antu anoite kuti ano one kuti ndaraunda ine utsanana ere kana kuti ine utano hwakanaka ere aka kosha maningi kuti ano dzivirire kuti antu abatwe ne zvirwere zvino konzereseswa ne utsanana uye zvino konzereswe ne kumwe mvura isina kuchena.

Vantu vanohamba veidzidzise utano uye vanohamba veiona kuti utano hweanhu hwakanaka ere ndiwo antu aya vanohamba einingise kuti mumambatso mune mvura yakachena ere murikumwe mvura yakachena ere uye kuti kumamhatso kwedu kune kwekurashire marara ere pakanaka uye marara enyu murikupisha ere kana muchinge mwamarasha akakosha maningi ngekuti vanoite kuti tisabatwa ngezvirwere zvakasiyanasiyana.

Zvibhehleya zvinorapa antu akarashika ngonxo kana kuti vantu vanopenga zvakatikoshera maningi kuti vantu vanorwara vaite vashomani uye kuti vantu vanorwara ngenonxo vaone kurapika ngonxo dzawo dzione kugadzikana.

Zvibhedhlera nemadhokodheya vanoona ngezvevantu vanorwara ngendxondo vakatikoshera maningi ngekuti vanoite kuti vanhu vanorwara ngendxondo vasawanda munyika ngekuti vanovarapa nekuvapa mitombo yakasiyana siyana.

Antu anoona ngezvematenda endxondo akakosha maningi ngekuti anobetsera antu akawanda kuti ndxondo dzawo dzigadzikane uye kuti ndxondo dzawo dzingarapika sei uye kuti chiinyi chinoita kuti ndxondo dzemuntu dzizoshaishika.

Zvipatara kana kuti kwatine mitombo inorape matenda akasiyana-siyana. Kwatinoende kunoone madhokoteya kuya teioneke kuti matenda edu ngeari, uye matenga edu anoda mitombo ipi kuti tione kurapike, kwakakoshe maningi ngekuti kunotibetsera kuti tipone pamatenda akasiyana-siyana.

Zvibhedhlera nemadhokodheya zvakakosha maningi pakuona kuti mwiri dzedu dzakagwinya ere kuti tine utano hwakanaka ere ngekutipa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana uye nekutipa majekiseni.

Zvibhehleya nemadhokodheya ane mushando mukurutu kwazvo pakuone kuti anhu ane utano hwakanaka ere ,anhu aya akatikoshera ngekuti paunozwe kuti mwiri wako auna kutozwe zvakanaka ndokwounoenda woende kopiwe mutombo kana majekiseni anorape denda rako.

Kana muntu achinge azwa kuti miri wake ausi kunyasa kuzwa zvakanaka kana kuti nyama dzakwe dziri kurwadza, unofanire kuende kuzvibhadhlera kwaanoenda koone madhokodheya. Madhokodheya aya ndiwo anotibatsira pakuone kuti denda redu ngerei uye denda redu ringarapika ngei.

Kana muntu echinge echizwa kuti mwiri wake ausi zvakanaka uye kunyama dzake adzina kumira zvakanaka, kana nyama dzake unoenda kuchibhedhleya. Ndokwaanoenda kundosangana nemadhokodheya. Madhokodheya ndomunigisa kuti 'denda rake rakakura zvakadini kuti arapike.

Zvikoro zvinodzidzise vandu zvekuti vanorapa sei vandu zvakakosha maningi ngekuti ndozvinoite kuti vana vedu vazoite madhokodheya vazotirape matenda edu vandu ava vakakosha maningi ngekuti vanoite kuti tirade tine utano hwakanaka

Chikora chinodzidzisa antu ngezveutano nekuti banorapa sei vantu ndoochikora chinoita kuti vantu vazova madhokoteya vantu ava vakakosha maningi nekuti ndovanotirapa mumatenda edu akasiyana siyana

Dzidziso yezveutano yakakosha maningi ngekuti inoite kuti vanhu vaziye ngezveutano uye vanhu vaziye kuti vanorapa sei matenda akasiyanasiayana nemitombo inodiwa pakurape matenda akasiyanasiyana.

Bazi rinoona ngezvematenda uye kurapwa kwematenda avavo rakakosha maningi ,ngendaa yekuti rinotibetsera pakurapa matenda edu, uye rinotibetsera pakuziye kuti matenda edu, tingamadzivirire sei kuti tisabatwa ngematenda ayo.

Antu vanohamba veidzidzisa antu ngezveutano nekuone kuti vantu vari kugare pakachena ere, nokudzidzisa vantu nenyaya yezvechirwere zvichado kuzouya, nekupa vantu mitombo nezviro zvinodziviriree matenda awawo, vakakosha maningi vantuvo ivovo nekuti vanoita kuti tirambee tinoutano hwakanaka.

Vantu vanohamba veidzidzisa vantu ngezvematenda ariyo uye matenda achade kuuya vakakosha maningi ngokuti vanotidetsera kutidzivirire kune matenda akasiyana siyana ngokutipe mitombo nezviro zvekudzivirira nazvo.

Antu ano hamba veyi dzidzise vantu ngezve matenda achade ku uya ne matenda ariyo nekuti tinoma dzivirira sei akakosha maningi ngekuti vano ite kuti tisa batwe nge matenda anenge echi uya matenda aka siyana siyana.

Anhu anohamba eidzidzisa anhu ngezvematenda achauya matenda ariyo nekuti anorapika sei akakosha maningi ngokuti anoite kuti anhu asabatwa ngematenda akasiyana-siyana. Uye kuti vanhu akasire adzivirira matenda aya asati apararira.

Zvipatara zvakakosha maningi mundaraunda ngekuti ndokwatinopuwa mitombo yakasiyana siyana ingava mitombo yekurapa matenda akasiyana ingave mitombo yekudzivirira kuzvara ingave mitombo yekudzivirira zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana.

Zvipatara zvinova zvinoona nezvematenda nekurapwa kwematenda zvakakosha maningi mundharaunda ngekuti zvinoita kuti kana muntu uchinge warwara chiri padhuze zviya unotorumba wosvka woone dhokodheya woonekwa kuti chiinyi chinokonzeresa denda raunaro uye kuti denda rako ringarapika sei. Wotopuwa mitombo yacho inorapa . Kana kuri kupuwa majekiseni ,mopuwa majekiseni.

Zvipatara zvakakosha maningi munharaunda nekuti kana muntu ukaita denda rako ndokwaunoenda iyoyo weienda kundoona madhokodheya ano kubatsira nekukupa mutombo kana majekiseni zvichienderana kuti denda rako nderiri uye rakaita makurirei.

Zvibhehleya nemadhokoteya zvakatikoshera maningi ngekuti ndokwetinoone mitombo yekurape matenda akasiyana -siyana, ndokwetinoenda korapirwa kana tichinge tazwa kuti mwiri wedu ausi kuzwa zvakanaka.

Zvibhohleya nemadhokodheya zvakati koshera maningi kuti ndokwatinoenda korapiwa matenda edu madhokodheya ane mishando mikurutu pakurapa Matenda edu nekutipa Mitombo yematenda akasiyana siyana.

Zvi bhodhlera ne madhokoteya zvakati koshera maningi ngekuti ndo zvinoita kuti vantu tigare tine utano hwaka naka tigare nyama dzedu dzaka gwinya uye kuti tiwane mitombo zvinobve kuma dhokoteya.

Zvakakosha maningi kuti nharaunda igare ine zvibhehleya kuitire kuti vanhu vakarwara zviya vanoende korapiwa nzvimbo ikagara isina chibhehleya padhuze anhu ,vanhu vakawanda vanofa ngenyaya yekutame zvibhehleya.

Danto rinoita ngezveutano hwaantu rakakosha maningi uye zvibhodhlera zvakatikoshera ngondokwatinoende koone madhokotwya nekurapwe matebda edu kana tichige tazwe kuti miri yedu aisi kuzwe zvakanaka ndokwatinoende kopiwe mutombo inorape matenda e.

Zvibhodhlera zvakakosha maningi ngekuti ndokwatoenda korapiwe matenda edu kana uchizwe kuti muiiri dzangu kana kuti muiri wangu ausi kunase kuzwe zvakanaka ndokwounoende koone dhokoteya paanoende koone kuti denda rako rakadini mwotorapiwa.

Zvi bhodhlera ne madhokodheya vane mushando mukurutu paku one kuti vantu vaka takazeka ere uye kuti vantu vane utano hwaka naka ere madhokodheya ndiwo anotipe mitombo yeku rape matenda aka siyana siyana neku.

Zvibhedhlera nemadhogodheya zvinotikoshera maningi, ngokuti tigare tineutano hwakanaka kuti tigare takagwinya pasina chinorwadza kuti tigare tiine hutano hwakanaka. Madhogodheya ane mushando mukuru.

Chibhedhleya nemadhokoteya zvakakosha maningi ngekuti zvinotibetsera pakuziye kuti mwiri dzedu dzakagwinya ere. Nekuramba tine mwiri dzakagwinya, uye ndokwatinopuvazve mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana.

Zvibhodhleya nemadhokodheya vane mishando mukurutu, vakuone kuti vanthu vagare vane hutano hwakanaka ere. Muntu kana echinge eizwe kuti mwiiri wangu ausi ekuzwe zvakanaka, unoende kuchibhodhlera ,ndokwaanoende kooningirwa ngemadhogodheya kuti denda rako tinode mitombo yakadini. Wopuwe. mutombo.

Kana munthu echinge achizwa kuti mwiiri wangu aunasi kuite zvakanaka kana kuti mwiiri wangu unotsuna tsuna. Unoende kuchibhodhleya ndiko kwaunoende koona madhokodheya anoone kuti denda rako nderei uye denda rako rinorapika sei.

Zvibhedhleya nemadhokodheya zvakatikoshera maningi ngekuti ndokwatinoenda korapiwa matenda edu akasiyana siyana uye nekuonekwa kuti matenda edu angade mitombo yakadini kuti tione kurapika.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo inorape matenda akasiyana siyana uye nezvibhedhlera zvakati koshera maningi ngekuti ndoo kwati noona mitombo inotirape matenda edu uye zvinoita kuti tive neutano hwakanaka tirambe takagwinya tisingazwi panorwadza.

Kwane matenda amweni anenge ari emukati mwenyama. Matenda aya anokonzereswa ngezviro zvakasiyana siyana anokone kukonzereswa ngekushanda maningi, anokone kukonzereswa ngekuti muntu awa wominyuke gumbo kana kudii matenda aya ane mitombo yawo yona inoenderana nawo. Unokona kusapuwa mutombo wekumwa vanokone kukupa wekuti unokwanise kutopona.

Bundiro rinoita zvehutano hwevandu rakakosha maningi ngekuti rinoita kuti antu agare ane hutano hunoita kuti antu asafa nematenda akasiyana-siyana uye inotipa mutombo wakasiyana-siyana wekurapa matenda akasiyana-siyana.

Madhokoteya akakosha maningi pakuone matenda emunyama kana kuti marwadzo emunyama anonga eitirwadza. Vane mishina dzavanoshandisa pakuone kuti denda rako riri munyama ngerei uye kuti vanokurapa sei, vamwe vanoone kuti nyama inode mitombo ere kana kuti zvinode jekiseni ere kana kuti zvinode kuti kuzwinyi.

Bumbiro rezveutano rakakosha maningi uye rine mushando mukurutu pakuone kuti vantu vagara vakagwinya ere, aana panoarwadza ere mumwiri mwawo kune mishina inoshandiswa yakasiyana siyana pakuningira kuti antu aana panoarwadza ere mukati mwemiri wawo.

Kuti antu agare ane utano hwakanaka uye agare amagwinya mwiri dzavo madhokodheya ane mushando mukurutu pakuone antu kuti ane utano ere uye bumbiro rinoita nezveutano hweantu vakakosha maningi ngekuti ndorinoita kuti antu agare aneutano nekugwinya.

Kuti anhu arambe akagwinya uye ave neutano hwakanaka madhokodheya ane mushando mukurutu pakuone kuti anhu arapiwe ere pamatenda awo, madhokodheya ane zviro zvakawanda zvaanoshandisa pakurapa anhu zvingadai uri mutombo kana majekiseni.

Fodho riripadengaro rinokombedze mhatso inochengeterwe mitezo yemumwiri inokone kuzopuwa amweni antu anenge asina mitezo yona iyoyo muridzi wemutezo unokone kudai akatofa kudhaya wotengesa hakwe mitezo yakwe kuti umweni munhu azorapwa ndiwona, zvakafanana nekuti munhu kana asisisina mutezo umweni unotoende kopuwe umweni kukiriniki

Mhatso dzinogadzirirwa mitombo kana kuchengeterwa mitombo yechimanji manji dzakakosha maningi ngokuti ndokunogadzirwa mitombo inorape matenda akasiyana-siyana uye ndokunochengeterwe mitombo iyi zvakanaka.

Mhatso dzakagadzirirwe mitombo yechimanje-manje, uye kuchengeterwe mitombo yechimanje-manje, dzakakosha maningi muzvipatara ngekuti dzinobetsera pakuchengeta, uye pakugadzira mitombo inoenderana nematenda anenge aisanganika ngeantu.

Mbatso dzonochengeterwa mutombo uye kugadzirirwa mutombo dzakakosha maningi ngokuti dzinoita kuti mutombo igare yakachengetedzeka uye kugadzirwa kwemutombo kuite nyore mbatso idzi dzofanirwa kuonekwa kuonini kuzvibhehleya kwega kwega

Panzvimbo dzekugadzirire mitombo uye dzekuchengetere mitombo dzakatikoshera maningi ngokuti ndokwatinochengetere mitombo nekugadzirire mitombo , chibhodhlera nechibhodhlera chinofaka kunge chinembatso idzi ngekuti dzakakosha maningi.

Mbatso dzinochengeterwe mitombo uye kugadzirirwe mitombo dzakakosha maningi, Ngekuti ndookwatino chengetere mitombo yedu zvakanaka. Ndookwatinochengetere zviro zveshe zvinodo kushandiswa pakurape antu ane matenda awo.

Mhatso dzinochengeterwe mitombo nekugadzirwe mitombo dzakakosha maningi muzvibhodhleya. Ngekuti ndokwatinochengetere mitombo nekugadzirire mitombo. Mhatso idzi dzinofanire kuonekwa kuzvibhodhlera zveshe nekuti dzakakosha maningi.

Mhatso dzinochengetere uye dzinogadzirwe mitombo dzakakosha maningi ngekuti ndikwo kwatinochengetera mitombo nekugadzire mitombo. Zvakakosha maningi kuti zvibhedhlera zveshe zvive nemhatso idzi.

Mbatso dzinogadzirwa mitombo uye kuchengeterwa mutombo dzakakosha maningi ngokuti ndoo mbatso dzatinochengetera mitombo nekugadzirira mitombo inorape matenda akasiyanasiyana zvibhedhlera zveshe zvinofanire kuwe zvine mbatso idzi ngekuti dzakakosha maningi .

Mhatso dzinogadzirwe mutongo mutombo uye kuchengeterwe mutombo dzakakosha maningi muzvibhedhlera ngekuti ndomwatino chengetere mutombo uye ndomwatino. gadzirire mutombo inorape matenda akasiyana siyana zvirokwazvo zvito zvibhedhleya zveshe zvinofano nge zvine mhatso idzi.

Mhatso dzinogadzirwe mitombo nekuchengetwe mutombo yakakosha maningi uye ndoozve mbatso dziya dzinodzidziswe anenge achatanga kudzidziswa ngezveutano kuti vanogadzira sei maphilizi. Mbatso idzi dzakakosha maningi ngokuti ndookwatinochengetere mitombo zvakanaka.

Mbatso dzinogadzirwe mitombo nekuchengetera mitombo dzakakosha maningi ngekuti mhatso idzi dzinotichengetere mitombo uye chibhedhlera nechibhedhlera chinofana kunhe chiine mbatso idzi nekuti dzakakosha maningi pakutichengetera mitombo .

Mbatso dzino chengeterwa uye dzinogadzidzirwe mitombo dzakati koshera maningi kuti ndoo matinochengetera nekugadzirire mitombo zvinova zvinokonzeresa kuti tikwanise kuva neutano wakanaka tigare takagwinya uye tisina panotirwadza.

Mbatso dzinogadzirirwe mitombo kana kuchengeterwe mitombo dzakakosha maningi ngokuti ndookwatinochengetere mutombo zvakanaka. Mhatso idzi dzinofane kuoneka pazvikora zvega-zvega uye nepamabhohlera peshe-peshe.

Mbatso dzinogadzira mutombo nedzinochengeterwa mitombo dzakakosha maningi ngekuti ndokwatinochengetere mutombo yekurape matenda akasiyana siyana uye ndokwati gadzire mitombo yekurape matenda akasiyana siyana.

Bazi rinoona ngezvehutano zvevana hudoko idanho rakatikoshera maningi, ngekuti rinoite kuti vana vedu vakure vaneutano kuti vana vedu vasabatwe nematenda akasiyana-siyana, matenda anobatwa ngeana adoko.

Kuti ana adoko ave neutano hwakanaka pane mitombo yaanopiwa uye nemajekiseni avanobaiwa ngemadhokoteya kuti vana vagare vane utano hwakanaka . Zvinodetsera maningi ngekuti zvinoita kuti vana vedu vagare vane utano.

Madhokoteya nemushando mukurutu pakuona kuti vana vedu vaneutano here uye vakagadzikana here zvinotidetsera maningi kuti ana edu agare aneutano hwakanaka agare akagwinya pasina chinova rwadza.

Bumbiro rinoona ngezveutano hwevana rakakosha maningi ngekuti rinoite kuti vana vedu vagare vane utano hwakanaka varambe vakagwinya kuti vasabatwa ngezvirwere zvinobata vana vadoko zvinokonzereswa ngekugare pane tsvina kana kuti zvinokone kudai zveukonzereswa nekutame chikafu chakakodzera

Vantu vanoona ngezveutano hwevana vakakosha maningi ngokuti ,vanoite kuti vana vedu vagare vane hutano, vagare vane fungwa dzavodzakagadzikana, vasabatwe nematenda anobate vana vadoko. Zvakatikoshera maningi.

Vantu vanoona ngezveutano hwevana nekuone kuti vana vakachengetedzeka ere vakagwinya ere uye vanogare munzvimbo dzakachena ere nekurye zviro zvakaringana vakakosha maningi ngekuti vanoite kuti vana vedu vagare vane utano hwakanaka.

Antu anoona ngezveutano hweana akakosha maningi ngekuti anoita kuti vana vedu vagare vane utano hwakanaka uye kuti vana vedu vagare vane fungwa dzakagadzikana Nekuchengetedzeka pazvirwere zvakasiyana siyana kana kuti matenda akasiyana siyana anosanganisikwa anosangana nehwana hudoko.

Utano hweana hwakakosha maningi ngekuti hunoita kuti ana echidoko qsabatwa ngematenda akasiyana siyana .Matenda anokonzereswa ngekushaikwa kwechikafu kana kuronzerwa nekushaiwa utsanana hwakanase kunaka pamwana

Paunoenda kuchibhedhleya paya weyizwa kuti muviri wangu awuna kutakazeka kana kuti unozwa kuti muviri wangu pane panotsunatsuna, madhokodheya vane mushina yavanoshandisa pakuwona kuti denda rako ngereyi uye denda rako rinode mitombo wakadini.

Michina inoshandiswa muzvipatara pakurape matenda akasiyana-siyana, akakosha maningi ngekuti ndorinoite kuti madhogodheya akwanise kuona kuti denda rako rakamira rakadini, uye kuti denda rako rinoda mutombo yakadini kuti oone kurapika mwiri wako uone kutakazika uone kupona.

Mishina inoshandiswa kumazvipatara kuya kwetinoenda kuya kuti tinorapiwa matenda edu yakakosha maningi ngekuti ndiyona imweni yacho inowoniwa ndiyo kuti denda rako rakamire rakadini kana kuti denda rako ngerei uye kuti denda ngerei rako rinodei. Zvakakosha maningi zvimushina zvino ngekuti zvinodetsera pakuti antu ave neutano hwakanaka.

Mishina inoshandiswa muzvipatara pakutirapa matenda edu yakakosha maningi ngekuti inodetsera madhokoteya pakuona matenda edu uye nokuona kuti matenda edu anoda mitombo yakadii, anoda majekiseni ere kana kuti anoda mutombo wakadii.

Kuti mushando wadhokoteya uite nyore upiye kuti vanthu varapike zvakanaka veipora pane mishina inoshandiswa ngemadhokoteya pakurapa vanthu. Mishina iyi yakakosha maningi ngukuti inoite kuti mushando wa dhokoteya uite nyore.

Muchina inoshandiswa ngemadhokodheya pakurapa vantu nekuona matenda vantu yakakosha maningi ngekuti inoite kuti dhokodheya akwanise kuone matenda arimukati mwenyama uye akwanise kurape matendawo.

Kuti mushando wadhokoteya uite nyore uye kuti munthu arapike zvakanaka pane mishina inoshandiswa ngemadhokoteya, mishina iyi inovabetsera kuti vakwanise kuona amweni matenda ari mukati mwenyama asingakwanisi kuonekwa ngemaziso.

Kuti mushamdo wadhokoteya uite nyore uye kuti zvikasire pakurapa antu zvakawanda zvosina njodzi dzakawanda Madhokoteya ane mishina yavanoshandisa pakurapa antu mishina iyi yakakosha maningi

Kuti basa radhokodheya riite nyore uye kuti vantu varapike zvakanaka nekurapiwe amweni matenda ari mukati munyama asingakwanisi kuonekwa ngemadziso ngemadhokodheya, pane mishina inoshandiswa ngemadhokodheya pakurapa antu.

Kuti mushando wadhokotheya uite nyore pane mishina yavanoshandisa kurapa vantu. Mishina iyi inoshande kuone matenda ari mukati menyama asingakwanisi kuonekwa ngemadhokodheya uye inoshandiswe pakurape vantu kubve kumatenda awo.

Kuti mushando wadhokodheya uite nyore uye basaa rake riitike zvakanaka pane mishina inoshandiswa pakuongorora matenda ari mukati menyama Asingakwanisi kuonekwa nadhokodheya nemaziso ake.

Kuti mushando wadhokodheya uite nyore uye kuti vantu varapike zvakanaka, pane mishina inoshandiswa ngemadhokoteya. Mishina iyi inoabetsera pakurapa antu nekuone matenda amweni ari mwukati mwenyama asingakwanisi kuonekwa ngemaziso.

Kunemishina yakasiyana siyana inoshandiswe ngemadhokoteya pakurapa vantu, uye pakuwona kuti matenda evantu akamira akadini. Mishina idzi dzakakosha maningi kuti dzinoite kuti basa radhokotera riyite nyore.

Kune mishina inofane kuonekwa kuzvibhodheya inoite kuti basa radhokoteya riite nyore, uye inovabetsera pakurape vantu kuringire kuona amweni matenda ari mukati mwenyama. Asingakwanisi kubatika kana koonekwa nadhokoteya ngemaziso ako enyama.

Kuti mushando wa dhokoteya uite nyore uye dhokoteya akwanise kurapa vantu ngeku kasira nokuona amweni matenda ari mukati me nyama asinga kwanisi kuoneka ne maziso mishina idzi dzine mushando mukuru.

Kuti basa radhokoteya riite nyore uye mushando wake uhambe zvakanaka kune mitombo inoshandiswa nemadhokoteya pakurapa antu nekuone kuti ma matenda awo akadini mi mishina inoite kuti vakwanise kurape noku nekukasira uye zviri nyore.

Kuti mushando wadhogodheya uitenyore, uye kuti vantu varapike zvinokasira, madhogodheya vanemishina yavanoshandisa pakurape vantu. Mishinayo yakakosha maningi pakurapwa kwevantu ngekuti ndiyo inoita kuti vakwanise kuona mamweni matenda arimukati menyama.

Kuti basa radhokoteya riite nyore uye antu arapike zvinokasira kune mishina inoshandiswa ngemadhokoteya kuti basa rawo riite nyore mishina iyi yakakosha maningi ngekuti inobatsira madhokoteya kuti vaone kunyangwe matenda arimukati mwemwiri mwedu asingakwanisi kuona ngemadziso.

Kune mishina inoshandiswa pakuone kuti ,denda remuntu ngeriri uye pakurape matenda evantu. Maamishina iyi inodetsere madhokodheya kuti, basa ravo riite nyore, uye zvikasire.

Kuti basa radhokoteya riite nyore uye kuti dhokoteya asaneseka ngekuona kuti denda remuntu ngereyi kunyangwe denda rachona ririmukati mwenyama kune mishina inoshandiswa pakurapa nekuona matenda evantu

Kuti basa ra dhokoteya riite nyore uye kuti dhokoteya akwanise kuona amweni matenda asingakwanisi kuona ngemaziso kune mushina dzinoshandiswa ngemadhokoteya pakurapa nekuona matenda wo.

Kuti mushando wa dhokoteya uite nyore kune pane mishina ino shandiswa pakuone matenda e vantu kuone kuti vantu vaka gwinya avana matenda anova rwadza ere ngekuona zve matenda ari mukati me nyama vasinga kwanisi kuona ngema dziso.

Mishina inoshandiswa pakurape antu nekuona kuti matenda evantu akadini yakakosha maningi kumadhokodheya ngekuti inoite kuti basa ravo riite nyore uye kuti vakwanise kuona amweni matenda ari mukati mwenyama dzedu avasingakwanisi kuona ngemadziso avo.

Kuti basa radhokodheya riite nyore uye kuti vaone kurape matenda eshe, pane mishina inoshandiswa pakurape vantu. Mishina iyi yakakosha maningi ngekuti zvinoite kuti, mushando wadhokodheya uite nyore uye...

Madhokodheya ane mushando mukurutu pakuone kuti vantu madenda avo ngeeyi, uyezve pane mishina yavanoshandisa pakuone matenda aya, nekuti matenda aya anorapiwa sei, nekuona amweni matenda arimukati-kati mwenyama avasingakwanisi kuona ngemaziso.

Mishina inoshandiswa ngemadhogoteya pakurape vantu matenda avo ngokuone kuti matenda evanhu akamira akadini uye anode mitombo yakadini. Zvakakosha maningi kuti zvinoite kuti mushando wadhogoteya uite nyore.

Kuti basa radhokoteya riite nyore uye kuti vantu varapike zvakanaka nokuonekwa madenda amweni anenge ari mukati memwiri asingakwanisi kuonekwa ngemadhokoteya ngemaziso pane mishina dzinoshandiswa ngemadhokoteya.

Kuti basa reudhokodheya riite nyore uye dhokodheya akasire kurapa antu nekuona matenda amweni mukati menyama pasingakwanisi kuona ngemaziso akwe kune mishina inoshandiswa pakuona matenda awa.

Mishina ino shandiswe paku rapa antu uye paku ona kuti matenda e anhu akadii nge madhokoteya yakakosha maningi ngekuti inoite kuti basa re madhokoteya riite nyore uye basa re madhokoteya vakwanise kuone kuti matenda enyu eshe anode kurapwa sei.

Mishina inoshandiswa pakurape vantu nekuone matenda evantu yakakosha maningi kuna dhokoteya ngekuti inoite kuti mushando wadhokoteya uite nyore uye kuti akwanise kuona zviri mukati mwenyama dzevantu nematenda amweni ari mukati mwenyama dzevantu asingakwanisi kuona ngemaziso.

Mishina inoshandiswa pakurape vantu nekusona kuti matenda evantu akadi yakakosha maningi ngekuti inoita kuti mushando wadhokodheya uite nyore uye kuti akwanise kuone amweni matenda anenge ari kukati menyama asinga kwanisi ona ngemadziso.

Kuti basa remadhokoteya riite nyore, uye kuti madhokoteya akwanise kuti rapa kubva matenda eshe. Angava matenda emusoro, emundani kana emukati-kati atisingakwanisi kuona ngemaziso, pane michina inoshandiswa ngemadhokoteya.

Mishina inoshandiswe pakurape vantu kana pakuningire vandu kuti matenda avongeenyi yakakosha maningi kumadhokodheya ngokuti inobatsire madhokodheya kutibasa rawo riite nyore uye kuti vakwanise kuone amweni matenda arimukati mwenyama dzevantu

Mishina inoshandiswa ngemadhokodheya pakurapa vantu iya yakakosha maningi ngekuti inoite kuti vantu varapike zvakanaka uye vantu vagare vanemiri yakatakazeka nekuone vamweni zvirwere zviri mukati mwenyama zvisinga kwanisi kuonekwa ngemadhokoteya ngemaziso

Basa radhokodheya kuti riite nyore uye kuti vantu vaonekwe madenda avo ari mukati kati asingakwanisi kuonekwa nemadhokodheya uye kuti vanthu varapike zvakanaka kune michina inoshandiswe nemadhokodheya kuzvibhedhlera.

Kuti basa remadhokodheya riite nyore uye kuti vantu varapike zviri nyore nekuonekwa nemamweni matenda arimukati nwenyama asingakwanisi kuonekwa ngemadziso, pane mishina dzinoshandiswa nemadhokodheya pakuona matenda aya nekumarapa.

Kuti basa radhokoyeteya rive nyore uye kuti antu arapike zvakanaka pane michina inoshandiswa ngemadhokodheya kuti denda remutu rakadini uye denda remunhu rinode mutombo yakadini michina iyi yakakosha maningi.

Muchini inoshandiswa pakuona kuti vantu vane utano hwakanaka here uye vantu vakagwinya ere yakakosha maningi ngekuti inoite kuti vantu varambe vane utano hwakanaka uye kuti mushando wadhokodheya uite nyore.

Mishina inoshandiswe pakurapa kana kuona kuti matenda emuntu akamira sei ,yakakosha maningi muzvipatara, ngekuti inoita kuti basa remadhokotheya riite nyore, uye vakwanise kuone nezvirwere zvimweni zviri mukati-kati memuntu.

Mushina inoshandiswa pakurapa vantu kana kuti mushina inoshandiswe ngemadhokodheya iya yakakosha maningi ngokuti inoite kuti basa remadhokodheya rive nyore pakurape vantu matenda avo akasiyana siyana.

Mishina inoshandiswa pakurape matenda nekuone kuti denda remuntu rakamira sei inonge iri kuzvibhedhlera iyani yakakosha maningi ngokuti inoite kuti madhokodheya basa rawo riwe nyore uye kuti vaone zvimweni zvirwere zviri mukatikati mwemunhu.

Kuti basa radhokoteya kana kuti mushando wadhokoteya uite nyore, panemishina inoshandiswa pakuningira antu kana achinge aenda kuzvibhehleya paya vasingazwi zvakanaka .Pane mushina inoshandiswa kuona kuti denda rawo ngerei uye denda rawo rinorapwa nemutombo wakadini.

Kuti mushando wadhokodheya uite nani kana kuti uite nyore pane mishina inoshandiswa pakuningira kuti denda remunhu rakadini uye denda remunhu rinode mitombo yakadini ndiyo futi inokombidze kuti muntu uyu denda rakwe rakakonzereswa ngeyi uye denda rakwe ringaite marapikirei.

Mishini inoshandiswa nemadhokodheya kumabhedhleya iya kutirapa yakakosha maningi ngekuti inoita kuti madhokodheya basa ravo riite riri nani uye riite nyore pakuona matenda edu neamweni matenda ari mukati kati etisingaoni.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha maningi uye inorapa matenda akasiyana-siyana. Ndiyo mitombo iya yetinoona kuzvitoro zvinotengesa mitombo yetinoona kuzvipatara yetinopuwa ngemadhokodheya iya, ndiyo yemene iyoyo inorapa maningi.

Mitombo yechimanje manje, inowa mitombo iya yatinopuwa ngemadhokoteya muzvipatara kana mitombo yetinoone muzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo yakakosha maningi ngekuti inorape matenda akasiyana siyana.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka maningi, inorape matenda akasiyana siyana zvichienderana nekuti denda rako ngerei. Mitombo inonyanye kuonekwe muzvipatara. Pamunoenda kumadhokoteya kuya ndookwemunopiwe mitombo iyi.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakasiyanawo nemitombo yechianhu inowa mitombo yagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya. Iyi mitombo yechimanje manje ndiyo mitombo yetinoone kumadhokodheya yetinopuwa kuzvipatara zviya kana tichinge taendeyo nematenda.

Mitombo yechimanje manje mitombo inowanikwa kuchipatara dzatinopuwa nemadhokoteya kana tichinge taenda kuzvipatara mitombo iyi mitombo yakakosha kwemene inobatsira zvakasiyana siyana zvichienderana kuti denda rako rakamira rakadi uye denda rako ngeripi.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakasiyanawo nemitombo yekudhaya kana kuti mitombo yechiantu yaishandiswe ngaantu ekudhaya kusati kwaane madhokoteya nezvipatara, Ngekuti mitombo yemazuwa anaya inotode kuti uende kuchikora kana kuti uve neruziyo kuti uone kuishandisa kana kuti uone kupe vantu mitombo iyo ngekuti inonge yeide kuti uziye kuti uyu mutombo uyu ndounoenderana ngedenda.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka maningi uye mitombo yakasiyana nemitombo yekudhaya yaishandiswa inova mitombo yechiantu. Iyi mitombo inonyanya kuonekwa kumadhokodheya uye kuzvipatara.

Iyi mitombo inoshandiswe nemadhokodheya yechimanje manje inorape matenda akasiyana-siyana, matenda akaite semundane emusoro, matenda akadaropo eshanguri matenda anoshandiswe mitombo, iyoyo ndiyo inoshandiswe ngemadhokodheya muzvipatara.

Paunoende kuchibhahleya payani mwiri wako usingazwi zvakanaka weizwe kuti muiri wangu auna kunasa kutakazeka peunoenda. Madhokodheya anokuningira woone kuti denda rako rakamira rakadini kana kuti denda rako ngereyi vozokupe mutombo inova mitombo inorapa inoite kuti upone kuti mwiri wako ugare wakatakazeka

Mitombo yechimanjemanje ndiyomitombo iya yakauya manjemanje iyatinoona kumadhokodheya yatinoona kuzvibhehlera iya kana techinge taenda teirwara. Mitombo iyi yakatikoshera maningi kuti inorape matenda aksiyana siyana inotibetserazve paakuite kuti tisbare ana atisina kuronga nekutidzivirire pazvirwere zvepabonde.

Kusiyanawo nemitombo yekudhaya kana kuti mitombo yechiantu, mitombo yechimanje-manje mitombo yedanho repamusoro-soro. Mitombo iyi inonyanye kuonekwe muzvibhohlera yatinopuwa ngemadhokoteya iya, kana kuti kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yechimanje manje yakatikoshere maningi ngokuti inorape matenda akasiyana siyana ndomitombo iyani yatinoone kumadhokoteya etinoone muzvitoro zvinotengese mitombo zvinotobetsera maningi.

Siyanawo nemitombo yekudhaya kana mitombo yechiantu. Mitombo yechimanje-manje inorape matenda eshe, uye mutombo wemhando yepamusoro-soro. Ndoyatinoone kuzvibhodhleya yechi iya kumadhokoteya kwatinoenda kwe.....

Mitombo yechimanje manje mitombo yakakosha manhingi huye yemhando yepamusoro soro kudarike mitombo yaishandiswa kudhaya kana kuti mitombo yechando. Mitombo iyi inonyanya kuonekwa kumadhokodheya yatinopuwa kana tichinge taenda kuzvibhedhleya tisingazwi zvakanaka.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yemhando yepamusoro-soro kudarike mitombo yekudhaya, yaishandiswa kusati kwane zvibhedhlera nemadhokoteya, kusati kwane vantu vanofunda ngezveutano hwevantu.

Mitombo yechimanje-manje yakakosha maningi pakuona kuti vantu vane utano hwakanaka ere. Vantu hapana panovarwadza ere, uye mitombo iyi inonyanya kuonekwa muzvipatara zvatinopuwa nemadhokotera edu.

Mitombo yechimanjemanje mitombo yakanaka maningi pakurapa matenda. Mitombo iyi inokona futi kugadzirwa kubva kumitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya ndiyo mitombo iya yechiantu yaishandiswa kudhaya kusati kwaane zvibhedhleya nemadhokodheya. Kusati kwaanezvikora zvinodzodzisa antu ngezveutano.

Mitombo yechimanjemanje yakanaka maningi uye yakakosha, ngekuti inorape matenda eshe kusiyanawo nemitombo yekudhaya. Mitombo yechimanjemanje inorapa kunyangwe nechirwere cheshuramatongo, chisingakwanisi kurapwa ngemutombo yechiantu. Mitombo iyi yakanaka maningi, uye imweni yachona inogadzirwe kubve kumutombo yekudhaya.

Mitombo yechimanje-manje ndomitombo iya yatinoone kuchibhodhlera, uye ndiyo mitombo iya inorape matenda akasiyana-siyana. Angadai ari matenda emundani, emusoro kana emushana zvichienderana nekuti denda rako nderei.

Mitombo yechimanje manje mitombo yepamusoro soro kudarikawo mitombo yekudhaya uye ndiyo mutombo iya yatinogadzire kumbatso dzinogadzirwe mitombo kana kuti ndomitombo yatinoonazve kune madhokodheya aya kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yechimanje manj ndomitombo iya yetinoona kuzvobhodhera yetinopuwa ngemadhokodheya iya .Ndoozve mitombo yatinoone kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyi yakatikoshera maningi ngekuti inotirapa kana tichinge tarwadziwa ngematenda akasiyanasiyana.

Kusiyana nemutombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu yekudhaya kusati kwane madhokoteya mitombo yechimanje manje inorape matenda akasiyana siyana matenda akaita sematenda epabonde nematenda amweni amweni akasiyana siyana.

Mitombo yechimanje manje inowanikwa panzvimbo dzakasiyana siyana unokwanisa kuione kuzvibhedhlera yatinopiwa nemadhokodheya iya. Kana kuyione kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyi yakakosha maningi kuti inorape matenda eshe uye mitombo iyi yakanakawo kudarika yechiantu

Mutombo yechimanje-manje, mitombo yakakosha maningi, pakurape matenda edu, nekuone kuti tine hutano hwakanaka ere. Mitombo iyi inonyanye kuonekwe kuzvibhodhlera, yatinopuwa ngemadhokodheya iya.

Mitombo yechimanje manje ndomitombo iya yetunopuwa ngemadhokoteya yetinoona kuuzvibhedhlera iya kwetinoenda tisikazwi zvakanaka mwiri yedu yeirwadza ndoyetinopuwa ngemadhokotera zveienderana nekuti denda rako ngeriri.

Mitombo yechimanje manje mitombo yepamusoro soro kudarike mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu kusati kwaane madhokodheya nezvikora zvinodzidzisa antu ngezveutano mitombo iyi yakanaka maningi ngekuti inorape matenda eshe.

Mitombo yechimanje manje yakakosha maningi pakurarama kwedu ngekuti inoita kuti tirambe tine hutano hwakanaka mitombo iyi ndomitombo yatinopuwa nemadhokodheya kuzvibhohleya mitombo iyi yakakosha maningi uye imweni yachona inogadzirwa kubva kumitombo yekudhaya kana mitombo yechianhu.

Mitombo yeChimanje manje yakanaka maningi ngekuti inorapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi tinoona kuzvibhehlera kwatinoenda kuya kwatinopuwa ngemadhokodheya kana tinoona kuzvitoro inotengesw mitombo

Mitombo yechimanje manje mitombo yemhando yepamusoro soro kudarika mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu kusati kwane madhokoteya nezvibhedhlera . Mitombo iyi inonyanye kuonekwa kuzvibhedhlera yatinopuwa ngemadhokoteya iya kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yechiyungu manje ndomitombo yetinoona kumadhokodheya iya. Ndiyozve mitombo yetinoone kuzvitoro zvinotengese mitombo. Mitombo iyi yakakosha maningi pakurape matenda edu, uye yakanakirawo pakuti yakasiyana nemitombo yedu.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha maningi pakurarama kwevantu ngokuti, mitomboyi inotibatsira pakurape matenda akasiyana-siyana. Ndoyatinowane kumadhokodheya iya , kuzvibhodhlera, kana kuzvitoro , zvinotengese mitombo.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakatikoshera maningi uye mitombo inorape matenda yakasiyana-siyana zvichienderana nekuti denda rako ngerei. Ndoomitombo yatinoone kuzvibhihera iya, yatinopiwa ngemadhokoteya.

Patinoenda kuzvibhodhlera paya koone madhokoteya, madhokoteya aya anotiningire kuti denda redu ngerei uye rinode mutombo yakadini. Mitombo yatinopuwa iya yakakosha maningi ngokuti inoite kuti tizwe zvakanaka uye tipore.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka maningi uye mitombo yeantu epamusoro soro ndomitombo yatinogadzira kumhatso dzinotengeswerwe mitombo dziya uye ndiyo mitombo yatinopiwa ngemadhokoteya mitombo iyi inorapa matenda eshe kusiyanawo itombo

Mitombo yechimanje manje yakatikoshera maningi pakurape matenda akasiyana siyana. Mitombo yechimanje manje iri pamusoro soro kudarike mitombo yekudhaya kana kuti mitombo yechiantu ngekuti mitombo iyi inorape matenda eshe kusanganisira nechirwere cheshuramatongo.

Kana muntu achinge arwara kana kuti eizwa kuti mwiri wake aunyatsi kuzwa zvakanaka nyama dzako dzeirwadza ndopaunoenda kuzvibhodhlera paunoenda kundopuwa mutombo unoita kuti denda rako rirapike.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakakosha maningi Uye mitombo inorapa matenda akasiyana siyana ndomitombo yatinoona kuzvibhohleya yatinopuwa nemadhokodheya uye ndomitombo iya yatinoona kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha maningi, uye inobetsera nekurapa matenda akawanda uye matenda akasiyana-siyana. Mitombo inorapavo matenda amweni asikakwanisi kurapwa nemitombo yechiantu kana kuti mitombo yakudhaya.

Mitombo yechi manje manje mitombo yakakosha uyee mitombo yaa yemhando yepamusoro soro kusiyana nemitombo yechi andu kana kuti mitombo yekudhaya yanga yagara iri Yoo ichishandiswa nevandu ekudhaya kusati kwaane madhokoteya nemitombo yechi manje manje.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha maningi ,pakurape antu, uye ndomitombo inoonekwe kuzvibhedhlera yetinopiwa ngemadhokotheya iya, kana uchinge waendeyo usingazwi zvakanaka.

Mitombo yechimanje manje ndomitombo iya yatinoone kumazvibhodhleya yetinopuwa ngemadhokoteya iya kana tichinge taenda mwiri yedu isingazwinzvakanaka kana kuti yatinowane kuzvitoro zvinotengeswe mitombo yabndomutombo yechimanje manje yakakosha maningi pakurape matenda akasiyana siyana.

Mitombo yechimanje manje mitombo yemhando yepamusoro soro kudarikawo mitombo yekudhaya kana kuti mitombo yeantu ekudhaya kusati kwane madhokoteya nezvibhedhleya. Mitombo iyi yakakosha ngekuti inorape matenda eshe akasiyana siyana kudarikawo mitombo yekudhaya.

Mitombo yechimanje manje mitombo yaa yemhando yepamusoro soro kusiyanawo nemitombo iya yechivantu nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo inorape matenda akawanda uye akasiyana-siyana kusiyanawo nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya inematenda mamweni eisingakwanise kurapa.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha uye mitombo yedando repamusoro-sor, kusiyanawo nemitombo yekudhaya ngokuti mitombo yekudhaya iya, ine zvimweni zvirwere zveisingakwanisi kurapa kana kuti zveingakwanisi kudzivirira zvakadai neshuramatongo. Hakuna mutombo wekudhaya unodziirire shuramatongo kana kuti unorape shuramatongo. Asi kune mishonga yechimanje-manje inoite kuti muntu unomwa echirarama ane chiirwere

Mitombo yechimanje manje mitombo yakakosha maningi uye mitombo inorapawo matenda akasiyana siyana anova matenda amweni asingakwanisi kurapwa ngemitombo yechiantu kana kuti mitombo yekudhaya.

Mitombo yetino one ku zvibhodhlera iya madhokoteya kana atino one ku zvitoro zvino tengese mitombo iya yakakosha maningi uye ndo mutombo yechi manje manje mitombo yayo mazuva ano yaku shandiswa iri pamusoro soro wo kudarike mitombo yekudhaya.

Mitombo yechimanje manje mutombo yakakosha maningi uye ndomutombo iya yatinopiwa ngemadhokotera kana tichinge taende kucmzvibhodhlera tisingazwi zvakanaka kana kuti mwiri dzedu nyama dzedu dzisikazi kunyase kugwinya.

Mitombo yechimanje manje mitombo yakanaka uye yakakosha maningi ngekuti inodzivirire antu kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvakadai neshura matongo nezvimweni zvisingakwanisi kurapwa ngemitombo yechiantu.

Mitombo yechimanje-manje mitombo yakakosha maningi, uye ndiyo mitombo iya yetinopuwa ngema dhogodheya uye ndiyo mitombo zvakare yetinoone kuzvitoro zvinotengese mitombo. Mitombo iyi inodetsera matenda akasiyana-siyana uye nekudzivirire matenda akasiyana-siyana.

Mutombo yechi manje manje mitombo yaka kosha maningi uye mitombo inoti betsera paku dzivirira matenda aka siyana siyana angave matenda epa bonde kana kuti matenda emundani kana kuti matenda eku rwadziwa ne musoro.

Zvipatara zvinoona ngeauntu ane ndxondo dzakashaishika kana kuti vantu vanopenga, zvakakosha maningi mundaraunda ngokuti zvinoita kuti vantu vanopenga pfungwa, vaya vantu voshaishika ndxondo vaende kundogadzikane ndxondo dzavo.

Zvidholera zvinorapa antu vane ndhlondo dzakarashika ,kana kuti vantu vanopenga zvakatikoshera maningi ngekuti zvinoite kuti vanhu vanorwara nepfungwa ,kana kuti vane matenda endhlondo vaite vashomani.

Antu anoona ngezvehutano hwemupfunga kanakuti anoona ngezvematenda emupfungwa, akakosha maningi ngekuti anoite kuti antu asa rasike ndxondo kana kuti kupenga. Nekuti kana uchinge vane vaite.

Utano hweana adoko hunobve kwakasiyana siyana. Utano hweana haubvi pakupuwe mutombo kwega, nekupiwe majekiseni. Utano hweana hunotobva futi pakutamba bhora nekuite ite zvakasiyana siyana zvinosimbise mwiri wawo. Zvakakosha maningi pautano hwemwana izvozvo.

Utano hwevana vakakosha maningi zvinoita kuti vana vagare vane utano vana vagare vakagwinya. Kune mitombo yakasiyana-siyana, inopuva vana kuti vagare vane utano hwakanaka vagare vakagwinya pasina panorwadza.

Bumbiro rinoita ngezveutano wewanhu rakakosha maningi ngokuti rinoita kuti wana wedu wagare wane utano hwakanaka, wachengetedzeke kubva kuzvirwere zvinokonzereswa ngezvikhafu zvaanorya kana zvirwere zvinobata wana wadoko.

Kuti vana vedu vagare vane utano hwakanaka madhokodheya vane mushando mukurutu pakuone kuti vana vedu vakagwinya ere vanotichengetera vana vedu nokutipe mitombo yakasiyana siyana uye nekupe vana vedu majikiseni anoite kuti vave neutano hwakanaka.

Vana vadoko vanofanira kuchengetedzeka kubvekumatenda akasiyana siyana anobate ana echidoko angava matenda anokonzereswa nekutame zvikafu zvakaringana kana kugara pane tsvina, kana kuti matenda angabata ana echidoko anofana kuramba veirapiwa vorambe veionekwa ngemadhokotera kuti varambe vaine utano hwakagwinya.

Hutano hwevana vadoko hwakakosha maningi ngekuti hwunoite kuti vana vedu vagare ane utano uye asave nematenda akasiyana-siyana anobate vana vechidoko uye zvino upbetserazve kuti vana.

Vantu vanoona ngezveutano hwevana vakakosha maningi, nokuti vanobetsere kuti vana vedu vasawa nezvirwere kana kuti vasawa nematenda akasiyana siyana uye kuti ana edu agare ane pfungwa dzakagadzikana nehutano hwakanaka.

Vanhu vanohamba mumamhatso veidzidzisa anhtu ngezveutano uye veipa antu mitombo yekurape matenda akasiyana siyana vantu vakakosha maningi. Ngekuti vanoita kuti vamweni vayani vasingakoni kuhamba kana vasina mare yekotenga mitombo yachona vanotomaonerawo apapo. Pamweni pachona ndoopanotoonera vantu vanode mitombo yekudzivirira kuti vasabare vana vavasina kuronga.

Anthu anohambe eidzidzise anthu ngezveutano uye kurapa anhu nekupa antu mitombo yematenda akasiyana-siyana nezviro zvinodziirire kubve kumatenda akasiyana-siyana vakakosha maningi ngekuti vanoita kuti vantu vasabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Vantu vanohamba veipe vantu mitombo uye veiningisa kuti vantu vane utano ere vakatikoshera maningi vantu avavo nekuti vanoita Kuti tisabatwa ngematenda akasiyana-siyana uye vanotirapa kubva kumatenda akasiyana-siyana pasina kuti taenda kuzvibhohlera ere.

Antu anohamba einingisa kuti antu ane hutano hwakanaka here uye vantu vakachengetedzeka here uye antu akugara pakachena here payani nekupa antu mitombo yakasiyana siyana zvakakosha maningi ngekuti vanoita kuti vantu vagare vane hutano hwakanaka uye vagare vasina panovarwadza.

Antu anohamba veidzidzise vantu ngezveutano ngokuona kuti vantu vakagwinya here veiningisa vantu mwiiri dzavo kuti vane utano hwakanaka here, havana matenda anovarwadza here. Vakakosha maningi vanhu ava ngokuti vanoite kuti tirambe takagwinya, tine utano hwakanaka.

Anthu anohamba einingira kuti anthu ane utano hwakanakaere, nekupa anhu mitombo uye majekiseni nezvimweni mweniwo zvinoitire kuti vasabatwa ngematenda akasiyana siyana akakosha maningi ngekuti vanoite kuti vanthu varambe vaneutano hwakanaka, varambe vakangwinya, varambe veizwa kuti mwiri yavo irambe yakangwinya.

Anhu anohamba einingire kuti vantu vane utano hwakananka ere avana matenda anovarwadza ere kana kuti avana panovarwadza ere vakakosha maningi ngekutii vanoite kuti tigare tineutano hwakanaka antu ava vanotibetsera kana tichinge tichigare kuretu nechibhehlera kuya vanotibetsera pakutipe mutombo zvinova zviro zvakanaka yaamho.

Antu anohamba eidzidzisa ngezveutano uye veiona kuti vantu vane utano hwakanaka ere. Nekupe vantu mitombo pamwe chete nekupe vantu majekiseni nezvimweni zvinota kuti vasabatwa ngematenda akasiyana-siyana, vakakosha maningi vantu ava.

Nekuda kwe vantu vano hamba vei bhiira vantu vane utano hwaka naka ere uye veioa vantu mitombo ne majekiseni ekurape matenda hwaka siyana siyana vantu vari kurarama vane utano hwakanaka uye vasina matenda ne marwadza.

Vantu vanohamba veidzidzisa vantu nezvehutano kuona kuti vantu vane hutano hwakanaka ere nekutipa mitombo nezviro zvinodzivirirka Matendda akasiyana siyana zvakakosha maningi avjyu ava nekuti vanoita tirambe tine hutano hwakanaka.

Andu anohamba eyidzidzisa andu ngezveutano uye echiningira kuti andu arikugara neutano ere mundaraunda akakosha maningi ngekuti anoyita kuti tisabatwa ngematenda anokonzereswa ngetsvina nekusagare nzvimbo yakachena.

Vantu vanohamba veiningira kuti utano hwevantu hwakanaka ere uye antu ari kugare pakachena ere akakosha maningi ngekuti anoite kuti antu agare ane utano hwakanaka, agare akagwinya kuti antu asabatwe ngematenda akasiyana siyana anokonzereswa ngetsvina kana kuti nezvimweni mweniwo zvakadaro.

Vantu vanohamba veidzidzisa ngezveutsanana akakosha maningi uye anotidetsera maningi pakudzidzisa kuti tinova neutsanana sei uye tingazvidzivirira sei pamatenda akasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inowa mitombo yechimanje-manje, inorapa mitezo inorwadza. Mitombo yakanaka maningi, uye zvitoro izvi zvakatikoshera ngekuti kana tichinge tatama mitombo inoenderana nematenda edu kuzvipatara ndokwatinoenda toguma totenga mitombo ye tinenge tanyorerwa ngemadhokodheya iyo totorapika, totopona.

Zvitoro zvinotengese mitombo yekurapa matenda akasiyana siyana, zvakakosha maningi nekuti kana uchinge watame mutombo unoenderana nedenda rako kuchipatara ndokwaunoenda vosvika vopiwe, mitombo inoenderana nedenda rako.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana zvakakosha maningi mumantharaunda ngokuti zvinoti kana ukatama mitombo yona iyoyo kumadhokodheya kuzvipatara. Unoenda hako kona ikweyo wototenga mitombo yako wotopora inoenderana nedenda rako.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana mitombo yechimanje manje inorapa matenda akasiyana siyana zvakakosha maningi ngekuti kana uchinge watama mutombo unorapa denda rako kuchipatara vanokunyorera ndokwaunoenda kutenga mutombo wako unoenderana nedenda rako wotomwa wotopora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorape matenda akasiyana siyana zvinotibetsera maningi muntaraunda ngekuti kana ukatame mitombo yaunenge weida kuchipatara ndiko kweunoenda kotsvake mitombo inorape denda rako.

Zvitoro zvinotengese mitombo inorape matenda akasiyana-siyana. Zvitoro zvakatikoshera maningi muntaraunda kana kuti mudunhu. Ngenyaya yekuti kana vatame mitombo yaunonga vatama kumadhokoteya kana kuzvipatara ndokwaunoenda ikweyo votopuva mutombo vako votorapika.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo yechimanje-manje inova mitombo inorape matenda akasiyana-siyana zvakakosha maningi ngokuti mazuvano kana uchinge watame mitombo kuzvipatara, kana kuti madhogoteya kana achinge ashaya mitombo yako inoenderana nedenda rako, vanokunyorera woinda kuotenga mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo iyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana neiya mitombo yazvinezvi zvakakosha maningi nekuti zvinorape matenda akasiyana siyana. Kana uchinge watame mitombo inoenderana nedenda rako kuchipatara wanokunyorere kuti uende kunotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo iyi wotobetsereka wotopona .

Zvitoro zvinotengese mitombo yechi manje manje inorape matenda akasiyana siyana, zvakakosha maningi ngekuti zvinotibetsere pakurape matenda akasiyana siyana uye zvinotibetsera kana tichinge tatame mitombo inoyenderana ne dendaredu kuchipatara ndikwo kwetinoenda kotenge mitombo inoenderane nema tenda edu totopora.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvakatikoshera maningi ngekuti ndokwatinoona mitombo kana tichinge tatama mitombo kumadhokodheya ngenyaya yekuti mitombo yekumadhokodheya iyani inenge yakawandirwa Saka unokona kutama mitombo imweni ndokwatinoenda kotenga mitombo kana tichinge tatama kuzvibhehlera.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana inorape matenda akasiyana-siyana. Zvakatikoshera maningi nekuti zvinoite kuti tione mitombo inorape matenda edu, kana tichinge tatame mitombo iyi kuzvibhodhlera.

Kana tichinge tatame mitombo yatinoda kumadhokodheya kana kuti mitombo inoenderana nematenda edu dhokodheya unotinyorere chipepa ndokwaninoenda kotenga mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo, zvitoro izvi zvakakosha maningi ngekuti zvinoite kuti anhu arambe ane utano.

kana tichinge tamuchibhehleya dhokodheya akaningira akaone kuti denda rake nemitombo dziripano azvipindirani kune kunotengeswe mitombo yakasiyanasiyana inova iyo zvitoro zvemitombo ndokwatinoende kotenge mutombo ,zvitoro izvi zvakatikoshera maningi.

Zviroro zvinotengese mitombo zvakatikoshera maninge nekuti ndokwatinoone mitombo inorapa matenda akasiyana siyana kana tichinge tatame mitombo yatinoda kumadhokodheya muzvibhodhlera .

Kana uchinge watame mutombo waunoda kuzvibhodhlera, dhokodheya unokunyorere mitombo inodiwa woende kotenge kuzvitoro zvinotengese mitombo. Zvirokwazvo zvitoro izvi zvakatikoshera maningi, ngokuti dai pasina zvitoro izvi.

Patinoende kuzvibhedhlera paya, madhokoteya anokone kutama mutombo unoenderana nekurapa denda redu. Ndoopavanotinyorere kuti tiende kotenge kuzvitoro zvinotengesa mitombo .Naizvozvo zvitoro zvinotengesa mitombo zviya zvakakosha maningi.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo yekurape matenda akasiyana siyana zvakakosha maningi ngokuti ndokwatinowane mitombo inorape matenda edu kana tichinge tashaya mitombo kuzvibhedhlera kazhinji ma dhokoteya anotinyorere mitombo inodiwa tozoende kotenga kubhedhleya

Kana tichinge taende kuzvibhodhlera madhokoteya vakatame mitombo yatinofane kupuwa, vanotinyorera mitombo toende kotenge kuzvitoro zvinotengese mitombo. Saka zvitoro izvi zvakakosha maningi nokuti ndokwatinoone mitombo.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo inorape matenda akasiyana-siyana, zvakatikoshera maningi ngekuti ndopatinowane mitombo inorape matenda eshe uye kana tichinge tatame mitombo kuzvibhodhlera, ndokwatinoende kotenge mitombo ikweyo.

Kana uchinge wazwa kuti muviri wako auzwi zvakanaka kana kuti pane panokurwadza kune zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana yekuti unokwanise kuende kootenge mitombo yako wotorapika usina hako kuende koone dhokoteya.

Kana uchinge watame mitombo unorape denda rako kuzvibhodhlera madhokodheya vanokunyorere pashi mitombo inodiwa ndopeunoende kunotenge mitombo iyi kuzvitoro zvinotengese mitombo zvirokwazvo zvitoro izvi zvakatikoshera ngekuti ndo kwatinoone mitombo.

Mhatso dzinotengeserwe mitombo dzakakosha maningi, uye dzakatinakira ngekuti ndiko kwetinoone mitombo kana tichinge tatame mitombo kuzvibhodhlera, kumadhogodheya kuya ndiko kwetinoenda kotenga mitombo yekurape matenda edu.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zviya zvakatikoshera maningi ngekuti zvinoita kuti tiwane mitombo ngekukasira uye tisaneseka ngekutsvake mitombo kuzvibhedhlera ngekuti pamweni pakhona kuzvibhedhlera mitombo inenge yapera ngenyaya yekuwanda kwevanthu vanonga veirwara.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakanaka maningi kuti kana uchinge watama mitombo inorape denda rako kuzvibhedhlera ndopaunoenda kona ikweyo kotsvaka mitombo unoenderana nedenda rako zvakakosha maningi kuti zvinotipa mitombo .

Zvitoro zvinotengeswe mitombo inorape matenda akasiyana-siyana, zvakakosha maningi ngekuti zvinoyita kuti antu asatame mitombo kana kuti antu awone kurapike matenda awo, ngokuti kana uchinge waenda kuzvibhodhleya zviya, madhokodheya anokona kutame mutombo wako, vanokunyorera mutombo waunofane kumwa wotondotenga kuzvitoro.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo yekurape matenda akasiyana-siyana, zvakakosha maningi uye zvitoro izvi zvonofane kuonekwa muntaraunda yega-yega. Ngokuti zvinotibetsera pakuone mitombo inotirape matenda akasiyana-siyana.

Mitombo yechimanjemenje aionekwi kuchibhehleya chete asi kuti inookwa futi kuzvitoro zvinotengese mitombo ,zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi ngekuti mitombo mizhinji ndikwo kwainonyanya kuonekwa ikweyo nekuti mazuwa anaya kuzvibhehleya iyo mitombo imweni inokone kushaikwa.

Mitombo yechimanje-manje inoonekwa zvekare kuzvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro zvinotengese mitombo izvi zvakatikoshera maningi ngekuti kana uchinge watambe mitombo unorape denda rako kuchipatara, dhokoteya unokunyorere mutombo wounofane kutenga, woende kotenga kuzvitoro zvinotengese mwitombo izvi.

Zvitoro zvinotengeserwe mutombo yakasiyana siyana zvinorape matenda akasiyana siyana zvakakosha maningi ngekuti zvinotidetsera zvinotidetsera kuone mitombo kana tichinge teida mutombo kunadhodheya ndokwatinoenda kotenge mitombo.

Bazi rezveutano rinohamba reidzidzisa vantu ngezveutano neutsanana rakanaka maningi nekuti rinobetsera antu akasiyana-siyana kuziya ngezveutano, uye ngezve utsanana. Kuitira kuti vantu vasabatwe ngeutenda hwakasiyana-siyana.

Vantu vanohamba veidzidzisa vantu ngezveutano uye nevanohamba veipe vantu mapilizi nekubhiire vantu ngezvematenda arikuuya kana kuti matenda ariyo nekuti tinomadzivirira sei nekumarapa, vakatikoshera maningi vantu avavo ngekuti vanoite kuti tisabatwa ngematenda akasiyana-siyana, uye tidzivirirwe kubve kumatendawo.

Vantu vanohamba veidzidzisa vantu ngezveutano ngekuone kuti vantu vane utano hwakanaka ere, vakachengetedzeka, vagare pakachena ere. Vakakosha maningi vantu ava ngokuti vanohamba veidzidzisa vantu ngezvematenda ariyo kana kuti matenda achada kuzouya nekupa futi vantu zviro zvinodzivirira matenda koita zvinorewa kuti antu arambe ane utano hwakanaka.

Vanhu vanohamba veidzidzisa anhu nezveutano nekuti tingachengetedzeka sei kubve kumatenda akasiyana siyana, vakatikoshera maningi vantu ava ngekuti vanoite kuti tigare tine utano hwakanaka, tigare takachengetedzeka pasina panorwadza.

Antu anohamba eidzidzisa antu ngezveutano uye anohamba eipe antu mitombo yakasiyana -siyana vakakosha maningi ngekuti vanoite kuti vanogare kuretu nezvibhehlera vaya vaonewo mitombo uye vadzidziswewo ngezveutano.

Vantu vanohamba vedzidzisa antu ngezveutano nekuningire kuti vantu vane utano hwakanaka ere vakagwinya ere vakakosha maningi ngekuti vanoite kuti tigare tine utano hwakanaka uye tigare takachengetedzeka kubve kumatenda akasiyana siyana.

Vantu vanohamba veidzidzise vantu ngezveutano nekupa antu mitombo yakasiyana-siyana nezviro zvekudzivirira nazvo matenda akasiyana-siyana vakakosha maningi vanhu ava ngokuti vanoite kuti tigare tineutano hwakanaka, tigare takagwinya pasina panotirwadza..

Vantu vanohamba vachidzidzisa vantu ngezveutano uye vechihamba veiningisekuti vantu vaneutano hwakanaka ere nekupa antu mitombo inorape matenda akasiyana siyana vakakosha maningi vantu vavo ngekuti Vanotibetsera pakuite kuti tisabatwe ngematenda akasiyana siyana.

Antu anohamba veidzidzisa ngezveutano uye vechione kuti vantu vane utano hwakanaka ere vari kugare Pakachena ere vane zvi zvimbuzi ere uye vane magomba emarara ere vakatikoshera maningi ngekuti vanoita kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana anokonzereswa ngetsvina kana amweni asingakonzereswi ngetsvina.

Anthu anohamba veidzidzisa ngezveutano uye vanohamba veiningise kuti vanthu vari kugara pakachena ere vane zvimbuzi ere vane magomba ekurashire marara ere vakatikoshera maningi ngekuti vanoita kuti tigare panzvimbo yakachena tisabatwe ngezvirwere zvinokonzerwe ngetsvina kana kuti zvimweni zvirwere zvakasiyana siyana.

Vanhu vanohamba veiningise kuti vanhu vane utano hwakanaka ere uye vanhu vakachengetedzeka ere vakakosha maningi vanhu ava ngekuti vanohambe veipe vanhu mitombo yezviro zvinoite kuti tidzivirire zvirwere zvakasiyanasiyana.

Anhu anohambe eidzidzisa ngezveutano akakosha maningi ngekuti vanoite kuti anhu akasire kuziya ngezvematenda achauya uye kuti anodzivirirwa sei matenda, zvinobatsirazve antu aya anogare kure nezvibhohleya ndopavanotowanirawo mitombo yakasiyana-siyana.

Mitombo inopiwe muchipatara inoita kuti antu asabara ana vasina kuzvironga, mitombo yakanaka maningi. Inoite kuti vana vechidoko, vana vasikana vechidoko vasaita mimba dzavasina kuronga. Mitombo yakanaka maningi uye inotibatsira sevana vasikana.

Mitombo inoshandiswa pakuite kuti vantu vasabara vana vavanenge vasina kuronga uye inodzivirire matenda epabonde yakakosha maningi. Ngokuti inoite kuti tisabatwe nematenda epabonde uye inoite kuti tisabare vana patisina kuronga.

Kuti vantu vasabare vanaba vasina kuronga uye vasabatwe ngematenda epabonde pane zviro zvinoshandiswa uye mitombo inoshandiswa pakuite kuti vantu vasabare vanaba vasina kuronga. Yakatikoshera maningi ngokuti inoita kuti vantu vasabare vanaba vasina kuronga kunyanya vana vechidoko ava.

Mitombo inoite kuti vantu vasabare vana vasina kuronga uye kuti vantu vasabata zvirwere zvepabonde yakatikoshera maningi mitomboyo ngekuti inoite kuti vantu vasabatwe ngematenda akasiyana siyana avasina kuronga uye.

Mitombo inopiwe nemadhokodheya mitombo yatinoshandisa pakuite kuti tisabare vana vatisina kuronga uye kuti tisabatwe nezvirwere zvepabonde yakatikoshera maningi ngokuti inoita kuti tidzivirirwe kuzvirwere zvepabonde uye kuti tisaite vana patisina kuronga.

Mitombo kanakuti zviro zvinoshandiswa pakuite kuti antu asa bate mimba dzavasina kuronga, uye kuti antu asabatwa ngezvirwere kana kuti matenda epabonde. Zvakakosha maningi ngekuti zvinotibetsera kuti tisaite mimba dzitisina kuronga, uye tisabatwa ngezvirwere zvepabonde.

Mitombo kana zviro zvinoka kupuwa vantu kuti vasakwanise kuite vana vavasina kuronga zvakatikoshera maningi nekuti zvinoita kuti vana vechidoko vasaite mimba nekukasika vasati varoorwa uye zvinotibatsira kuti vantu vasabatwa ngematenda epabonde.

Mitombo inopuwa ngema dhokodheya kana kuti zviro zvetino puwa ngema dhokodheya, zvatino shandisa kuti tisaite vana patisina kuronga, zvakakosha maningi ngekuti zvinoti betsera kuti tisaite vana patisina kuronga uye kuti tisa batwa ngematenda ano sanganikwe pabonde.

Madhokoteya ane mitombo yavanotipa nezviro zvawanotipa kuti tisakwanise kuite mimba dzatisina kuronga. Zvakatikoshera maningi kuti zvinoite kuti vantu vasaite mimba dzavasina kuronga kunyanya vana vasikana vadodori vari kuende kuchikora ava. Zvakakoshe maningi uye kuti tisabatwa nematenda anosanganikwe pabonde.

Mitombo kana kuti zviro zvinoshandiswa pakuite kuti vanthu vabare vana vavasina kuronga zvakakosha maningi ngekuti zvinotibatsira pakuti tisabara vana vatisina kuronga uyezve zvinotidetsera pakudzivirira matenda anosanganikwa nawo pabonde.

Mitombo inoshandiswe ngemurume nemukadzi inodzivirire kubara, yakakosha maningi ngekuti inoite kuti musabare ana musina kuronga uye inodetsera pakudzivirira zvirwere zvepabonde zviya.

Ana echidoko ,ndombi ngemadhodha anofana kuramba eidzidziswa pamusoro pekozvoku dzivirire kubara kana kuti kudzivirire kuti antu asava ngezvirwere zvepabonde ngokuti zvinoti detsera kuti titambe tine utano hwakanaka uye tisabatwa nematenda epabonde uye kuti vana vanasikana vadabate nhumbu dzavasina kuronga.

Mitombo inobetsere kuti antu akati asarwa asa bare ana asina kuzvironga kana kuti asabara ana akawanda maningi yakakosha maningi ngekuti inoite kuti antu asabare ana asina kuzvironga uye inodetsera ana echidoko achiri kuende kuchikoro aya.

Mitombo inoshandiswa kuti vantu vasabare vana vavasina kuronga uye vanoita kuti vantu vadziirirwe pazvirwere zvepabonde yakakosha maningi nekuti inodetsera kuti tisaita vana patisina kuronga uye tisabatwa ngezvirwere zvepabonde.

Uyu mutombo unoshandiswa ngevanthu kana vabve kurumba kuitire kuti vasarwadziwe ngemitezo pavanorumba payapaya dzimweni mitezo dzinosara dzeirwadza ngenyaya yekurumba. Hino uyu mutombo uwu unorape zvona izvozvo.

Mitombo inoshandiswaa kana munhu echinge akuwara eitambe bhora kana kuti mwana ,kana ungawe mwana kana munhu mukuru kana acheinge awa kana kuti akuware nhengo dzemwiri kana eitambe bhora kana kuti eirumba yakakosha maningi ngekuti inobetsere kuti mwana asanyanye kurwadziwa mitezo yakwe yemwiri kana achinge apedza kutambe bhora kana echinge apedza kurumba.

Kuti muntu arambe akagwinya arambe anemwiri wakatakazika uye asina nyama dzinorwadza kuti akwanise kutambe mitambo yakasiyana siyana kungave kutambe bhora kungava kurumba kune mitombo inoshandiswa kuti mwiri urambe wakagwinya

Kuti mwiri urambe wakagwinya, uye kuti muntu arambe eikwanise kutambe mitambo yakasiyana-siyana yakadai ngekurumba, yakadai ngekutambe bhora, kunemitombo inoshandiswa pakuti muntu arambe anemwiri wakagwinya.

Kumuviri ugare yakagwinya uyekuti muntu akwanise kuramba eyitamba bhora kune mitombo inoshandiswa kuti miiri irambe yakagwinya ungava mutombo kana majekiseni kana zvimweni mweni zvakasiya siyana.

Kuti vantu vagare vaka vane utano hwakanaka kuti vaite mitambo yakasiyana siyana ingava kutambe bhora, kurumba kana kudii pane mitombo inoshandiswa pakuti mumwiri dzirambe dzakagwinya uye kuti muwiri urambe wakatakazeka kuti vaone kutamba mitambo iyo.

Kune mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge veiita zveku rumba kana kutamba bhora. Mitombo iyi inoita kuti varambe vane mwiri akagwinya uye kuti miri wavo mwiri wavo urambe ine hutano hwakanaka unoita kuti vatambe mitambo iyi.

Kuti mwiri urambe wakagwinya uye mwiri urambe wakathlakazika kuti ukwanise kurumba kana kutambe bhora pane mitombo inoshandiswa kuti mwiri urambe wakagwinya mitomboyo inokwanise kuoneke kuzvibhehleya kana kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Kuti vantu varambe vaka gwinya kuti vakwanise kutambe mitambo yaka siyana siyana kungave kurumba kungave ku tambe bhora ne zvimweni zvaka daro vane mitombo ino shandiswa pakuti vantu varambe vaka gwinya varambe vane mwiri yaka takazika.

Panemutombo inofanekushandiswa ngemuntu unoite zvekutumba kana kuti unoite zvekutambe bhora inoite kuti mwiri wakwe urambe waka gwinya uye kuti mwiri wakwe uramba unesimba rekutambe mutambo yakasiyana siyana.

Kune mitombo yakasiyana siyana inoite kuti muntu arambe aine mwiri wakagwinya uye arambe akagwinya pakutambe mitambo yakasiyana siyana iyi mitombo yakakoshe maningi nekuti inoita kuti anhu arambe aine hutano hwakanaka.

Michina inoshandiswe muzvipatara pakuona kuti matenda edu, anoda mishonga yakadini, uye matenda edu anokonzereswa ngei. Michina iyi yakakosha maningi nekuti kana isiripopi dhokodheya haakwanisi kuona kuti mutombo ungadiva apa, uye denda rako ngerei.

Nekuda kwemichina yakasiyana -siyana inoshandiswa kuzvibhedhlera basa radhokoteya riite nyore maningi uye madhokotera akwanise kurapa nematenda anenge ari mukati menyama asingakwanisi kuonekwa nemaziso .

Kuti basa radhogodheya riite nyore pane mishina inoshandiswa pakuone kuti matenda evantu ngeeyi uye matenda aya anorapwa sei. Mishina iyi inoona kunyangwe matenda arimukati mwenyama asingakwanisi kuonekwa ngemadhokoteya ngemaziso.

Mitombo yechianhu mitombo yakanaka maningi uye yakakosha maningi. Mitombo yakasiyana pamitombo iya yatipuwe kumadhokodheya nemitombo iya yatinoone kuchipataraiya nekuzvitoro zviya zvinotengese mitombo. Mitombo yakasiyana neiyoyo Uyu mutombo wagara uriyo kubvira nekudhaya nekudhaya, audi kuti uende kuchikora kuti uziye kuti unoite mashandisirwei. mitomboyanga yagara iriyo yana baba edu.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi ,kunyanya kune antu ari kuretu nezvipatara aya, unototora mutombo uwowo wotozvirapa zvichienderana nokuti denda rako rakadini. Kana usati waenda kundoone dhokodheya kana kuti usati waende pachipatara unombofana weyimwa uwowo wombopona.

Uyu muti unosiyana nekusiyana-siyana miti dzinosishande zvakasiyana-siyana, haa kuri kwedu kanyi kweduyo dzimweni muti tinodzishandisa semutombo wekurape zvirwere zvakasiyana-siyana zvingava zvemundani zvingava mumusoro makenza akauya, eee unotibetsera futi pakufema payana.

Mitombo yechiantu ndiyo mitombo yangayagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya kusati kwane zvibhodhleya nemadhokoteya, uye kusati kwane zvikora zvinodzidzise antu ngezveutano. Mitombo idzi dzakatikoshera maningi ndodzinoshandiswa pakugadzira mitombo yechimanje-manje.

Kudhayako kusati kwane zvibhedhleya nemadhokodheya kwainge nemiombo yaishandiswa ngevantu vekudhaya kurapa matenda akasiyana siyana. Mitombo iyi inobva pakasiyana siyana imweni inobve kumiti, kumaruwa, kumashizha kana kunzinde inorape zvichienderane nekuti chiini chinorwadza.

Mitombo yechiantu kana kuti mitombo yekudhaya ndiyo mitombo yakakosha maningi pakurape matenda akasiyana siyana. Uye mutombo iyi inoshandiswa pakugadzira mitombo yechizvino zvino. Mitombo iyi yaishandiswa ngevantu kusati kwaane madhokotheya nezvibhodhlera.

Kudhayakwo kusati kwane madhokodheya nezvibhodhleya pane mitombo yaishandiswa ngevantu kuti varape matenda akasiyana siyana mitombo iyi inosanganisire mitombo inobve kumiti kumaruwa mashizha nezvimweni zvakadarokwo.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi pakurape matenda ekasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisire mitombo inobve kumiti, kumashizha, kuruva kana kuti kumanzinde. Mitombo iyi inorape maererano nekuti painyi panorwadza.

Mitombo yechianthu mitombo yakatikoshera maningi pakurape matenda akasiyana siyana. Inorape maningi mitombo iyi, inorape maendera nekuti panorwadza painyi uye inope zviro zvakasiyana siyana ingvave miti, kana mashizha, kana maruwa.

Mitombo yechi antu yakakosha maningi uye yakanaka maningi muku rarama ngekuti inoti betsera kana muchinge vachigara kuretu nezvi bhohleya zviya ndo kwatino ende kotore mutombo iyi totorapika uye mitombo iyi inoshandiswa zve paku gadzire mitombo yechi manje manje.

Mitombo yeantu mitombo yakakosha maningi pakuwone kuti vantu vanehutano hwakanaka here ,ndomitombo yayishandiswa kudhaya vantu vasati vaanezvibhedlera kana kuti kusati kwaane madhokodheya ,mitombo inoshandiswe zve pakugadzire mitombo yechimanje manje.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi, uye ndoo mitombo yaishandiswa ngevantu vekudhaya kusati kwaane zvibhodhlera nemadhokodheya. Mitombo iyi tinoishandisazve kugadzire mitombo yechimanje-manje yatinoone kumadhokodheyayo.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pakurape vantu matenda akasiyana siyana. Mitombo iyi mitombo yanga yagara iriyo kudhaya kusati kwane zvibhodhlera nemadhokodheya uye inoshandiswa pakugadzira mitombo yechimanje manje.

Mitombo yechiantu yakatikoshera maningi. Mitombo yechiantu inobve pazviro zvakasiyana siyana zvinodayi ngemaruva, miti kana mashizha kana kuti nzinde dzemiti dziya. Kune mitombo yakasiyana-siyana inobve pamagavakava, inobve pamasosera inova inorape mundani nezvimweni mweni.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngokuti inotorapa matenda akasiyana -siyana asina kuti ndaenda kuzvibhedhleya ere kana kuti ndaenda koona dhokodheya ere pakurapwe denda rangu uye.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi ngekuti inorape matenda akasiyana-siyana. mitombo yechiantu inobe pazviro zvakasiyana-siyana. Imwe inobva kumuti, imwe inobva kushizha, imwe inobva kunzinde. Kune mitombo yakasiyana-siyana, ino kune mutombo vemusosera mutombo unozwi musosera unorape mundani.

Kubvira kudhaya nekudhaya kusati kwaane madhokodheya kana mabhohleya kwaitenge nezvirwere uye vantu vekudhaya aitorarama maningi pamweni kutodarike mararamiro etoite mazuwa ano inyaya yekuti kwainge nemitombo yaishandiswa inova mitombo yekudhaya mitombo yechivantu, yavaishandisa pakurapa zvirwere zvawo kana veinge varwara, kana vechinge veizwe kuti mwiri wangu ausi kunase kuzwe zvakanaka, kana veinge vachizwe kuti mwiri wangu auzi kunyatso takazika.

Mitombo yechiandu mitombo yanga yagara iriyo kubvira kudhaya kwekudhaya kusati kwaonekwe mitombo dziri kuonekwa muchipatara. Mazuva ano mitombo inobatsira maningi ngekuti haidi uende kuchipatara kuti uione kutongoenda mushango kana kutsvaka kachitsinde kako kana karuwa zvichienderana nekuti denda rako ngeriri.

Mitombo yechiandu mitombo yagara iriyo kudhaya ngekudhaya, mitombo yatisingaoni kuzvipatara kana kuti yetisningapuwi ngemadhoteya ndomitombo iya yanga yagara iriyo kudhaya ngekudhaya yaishandiswa kudhaya kusati kwane madhokoteya ezvipatara.

Mitombo yechiantu inobetsera maningi pakurape matenda akasiyanasiyana mitombo yechinhu inokone kubve kumbiti ,mashizha, maruwa kunyange nenzinde dzemene, mushonga wechianhu unorapa maningi uye unobetsera ngekuti auudi mari kana kuende kuchipatara unongoende mushango wototsvake mutombo wako wotouya wotozvirapa wotopona.

Mitombo yechianhu mitombo yakagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya. Mitombo yakanaka maningi ngekuti haidi mare kuti uione kungoende mushango wototore mitombo yako wotouya wotozvirape denda rako wotopona.

Mitombo yechianhu ndoomitombo iya yaishandiswa kudhaya kusati kwaane mikoti uye zve ndoomitombo yatinoshandisa pakugadzara mitombo yechimanje manje. Mitombo iyi yakatikoshera maningi ngekuti ine mishando mikurutu yekurape vantu kumatenda akasiyana siyana.

Mutombo yechiantu mutombo yakakosha maningi pakurapa matenda akasiyana siyana. mitombo iyi inoshandiswazve pakugadzire mitombo yemazuwa ano yatinoona kumadhokodheya . Uye ndiyo mitombo yaishandiswa ngeantu kudhaya kusati kwaane zvibhedhlera nemadhokodheya .

Antu ekudhaya kusati kwaane madhokoteya vane mitombo yavaishandisa inova mitombo yechiantu. Mitombo iyi yakakosha maningi uye inorapa maningi. Ndoofuti imweni mitombo yoshandiswa pakugadzire mitombo yomwiwa mazuvaano kana kuti mitombo yechimanje-manje yatinoone kumadhogoteya iya, nekuzvibhohlera.

Mitombo yechianthu yakakoshe maningi nekuti mitombo iyi mitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya uye ndiyo mitombo yatinoshandisa pakugadzira mitombo yemazuwaano yatinoona kuzvibhedhleya iya nekuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pakurarama kweantu. Ngokuti ndoomitombo inotibetsera kana tichinge tichigara kuretu nezvibhodhleya zviya kana tisina mare yekutenge mitombo yecimanje-manje, ndoomitombo yatinoshandisa.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi pakugadzire mitombo yechimanjemanje. Uye mitombo iyi yakanaka ngekuti ndoo mitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya kusati kwaane madhokotheya, kana zvikoro zvaayo zvinodzidzisa antu ngezveutano.

Mitombo yechiandu mitombo yakakosha maningi, uye ndiyo mitombo yanga yagara iriko kubvira kudhaya nekudhaya kusati kwave nezvikora zvinodzidzisa anhu neutano uye kusati kwaane mitombo yogadzirwa mazuvano kana mitombo yechimanji manji.

Mitombo yekudhaya ndomitombo yangayagara iriyo, uye mitombo iyi yakakosha maningi pakutirape matenda edu. Mitombo iyi haidi mari kuti urapike kana kuende kuchibhodhlera kana kuende koone dhokoteya.

Mitombo yechando yakakosha maningi pakuramba antu matenda avo ,mitombo iyi yakatikoshera ngokuti kunyangwe usina kuenda koone dhokodheya unokwanise kuzvirapa uripamhatso pako ngekushandise mitombo iyi .

Mitombo yechiantu yakatikoshera maningi ngekuti ndomitombo yaishandiswa kudhaya kusati kwane zvobhodhleya kusati kwane madhokoteya kana zvikora zvinodzidzise vantu ngezveuno, uye mitombo iyi inokonazve kushandiswa pakugadzira mitombo yechimanje-manje.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi ngekuti mitombo iyi inotidetsera pakurape matenda akasiyana siyana mitombo iyi inokono kubve kumiti kana kumaruwa kana kunzinde zvichienderana nekuti denda rako ngerei.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngokuti inotibestera pakugadzire mitombo yechimanjemanje yatinoone kumadhokodheya yatinopuwe ngemadhokodheya kana kuti yatinoone kuzvitoro zvinotengese mitombo iya.

Mitombo yechiantu inobve kuzviro zvakasiyana siyana kungave kumuti, kungave kumashizha, kungave kumaruva, kungave kunzinde asi mitombo iyi inorape maererano nekuti mutombo ngewei zvichienderana nekuti panorwadza paini. Mitombo iyi yakakosha maningi ngekuti aidi kuenda kuchipatara kana kuone dhokodheya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoratidza hunhu hwedu uye ndiyo mitombo yaishandiswa kudhaya kusati kwaane nezvibhodhleya. Kusati kwaane antu anofunda ngezveutano. Mitombo iyi yakakosha maningi pakugadzira mitombo yechimanje manje.

Mitombo yechi antu mitombo yaka kosha maningi iyoyo ndiyo mitombo yanga yagara iriyo kubvire ku dhaya nekudhaya kusati kwane madhokoteya aayo mazuva ano uye kusati kwane zvikora zvino dzidzise antu ngezve utano.

Mitombo yechianthu, mitombo yanga yagara iriyo, kubvire kudhaya ne kudhaya kusati kwaane zvibhedhleya, uye mitombo yekudhayayo yakakosha maningi ngekuti inodetsera vanogara kuretu nezvibhedhleya, unokwanisa kutotora mutombo wona uwowo, otorapika.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha uye inodetsera maningi kune antu vaya anogare kuretu nezvibhodhleya, uye kune antu aya aya asingakwanisi kuhamba kuende kuzvibhodhleya. Pounenge wazwe kuti mwiiri wako hausi kunyase kuzwe zvakanaka kana kuti weizwe kuti pano pane zviro zviri kundirwadza mwiiri wangu, ndomutombo yemunoshandiswa kurape matenda iwawawo usati waende kuchibhodhleya.

Mitombo yechi anthu, mitombo yekuti aidi kuenda kuchibhedhlera kuti uione kana kuenda koona dhokodheya. Unongoendawo mushangomwo wotsvakawo mutombo unoenderana nedenda rako wotopona. Mitombo inodetsera maningi uye mutombo wanga wagara uriyo kubvire kudhaya nekudhaya kusati kwauya zvibhedhlera nema dhokodheya.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha, uye mitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya, ndiyo iya mitombo yatinoone kubve kumiti, yatinoone kubve kumashizha emiti, yetione kubve kunzinde dzemiti, yetinone kubve kumashizha, mitombo yakakosha maningi, mitombo inoii, ngekuti yakabvire kudhaya nekudhaya nyangwe kusati kwaane madhokodheya nezvipatara zvaayo mazuano.

Mitombo yechiantu mitombo yagara iriko kudhaya nekudhaya yaishandiswa ngeantu kudhaya pakurape matenda. kusati kwane zvipatara, uye kusati kwane madhogodheya, mitombi isingadi kuenda kuchikoya kuti uone kuiziya, mitombo yagara iriyo kudhaya nekudhaya.

Mitombo yechianhu mitombo inongoonekwa mumashango kana uchinge warwra unotoende kobvunzawo anhu anoziya ngezvemitombo yechinanhu kuti ndingamwei mutombo uri kana ndeizwe mundani mwangu mweirwadza kana ndechizwe soro rangu reipanda ndinoende koomwe mutombo wakadini wotobhuyirwe kuti mutombo ngouri wotoende kootore mutombo wako wotomwa wotopona, mutombo wakakosha, mutombo wagara uriyo kubvire kudhaya...

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi ,uye mitombo isingadi mari kana kuti mutombo usingadi kuti ngandimboenda kundoona dhokodheya kuti ndione kurapwa .Kutongoti ukazwe mundani mako kana kuti kasoro Kako keitsuna tsuna otoende kootore mutombo wako wotomwa wotopona.

Mitombo yechiantu, mitombo inorape matenda akasiyana siyana, uye haidi mari kuti uyishandise kana kuti inode kuti unoone dhogodheya ,haidi kuone dhogodheya kutongoenda woende wotonotsvaga wotonwa, mitombo inobve kuzviro zvakasiyana siyana, inonyanyanye kubva kumiti ,kumashizha emiti kana kuti kumaruwa kana kudzinde yeyinobva zviye.

Mitombo yechiandu yakabatikoshera maningi mukurarama ngekuti kana usina mare uye kana uchigare mundaraunda isina chipatara padhuze, munokona kutoenda kutsvake mitombo yenyu yechiantu mumashangomwo motomwa muntu atopora pasina kuti maenda kuchipatara here kana kuti waona dhokotera here.

Mutombo vechiantu mutombo vakakosha maningi, uye mutombo vagara uriyo kubvire kudhaya ngekudhaya. Veirape zviro zvakasiyana-siyana mutombo uyu vakakosha maningi ngekuti haudi mari kana kuti uende koone dhokoteya kuti uone kuona. Unotoende mushango mwako votitsvaka mitombo iyi inobva kumashizha emuti kana kubva mumuti munzinde dzachona dzemiti dziya votomwa votopona.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka maningi inorapa vantu pasina kuti waenda kuchipatara here kana kuti waone mare here ,waende kuona madhokoteya here kana kuti wakorera kuona madhokoteya here kutongoende mushango woende , woende kotsvage mutombo wako wotorapika .mitombo yacho yakasiyana siyana kune unozi musosera unorapa mundani.

Mitombo yechiantu, mitombo yakagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya, mitombo inorape matenda akasiyana siyana, mitombo isingadi mari kuti uione. Mitombo yatinowane mumashango. Unongoende kotsvakawo mumashango, wotsvake midzi inoenderana nedenda rako wotopona.

Mitombo yechi antu mitombo yaka siyanawo ne mutombo yechi manje manje mitombo yechi vantu ayidi mari kuti uyi one uye mutombo yechi antu mitombo yagara iriyo kubvire kudhaya ngeku dhaya inoto ziikanwa kuti iyi mitombo iyi inorape zvakati zvaka siyana ne mitombo yaayo mazuva ano ngekuti inode kuti uyende ku chikora kuti unase kuziya kuti uyu mutombo uyu unorapei uyu mutombo wechi antu awudi chikora kuti uziye kuti uyu mutombo unorapei.

Mitombo yechivanhu ndiyo mitombo iya yaishandiswa ngevandu kusati kwave nemadhokoteya nezvibhohleya. Mitombo iyi yakatikoshera maningi pakurapa matenda ajasiyana-siyana, angave matenda emundu ane musoro kana makumbo kana chiini.

Mitombo yechiantu mitombo yakatikoshera maningi ngekuti ndiyo mitombo yaishandiswa kubvira kudhaya nekudhaya uyezve ndiyo mitombo inoshandiswa pakugadzire mitombo yechimanje manje. Mitombo iyi yainyanya kushandiswa kudhaya kusati kwane madhokoteya nezvibhlohlera.

Mitombo yechiandu ndo mitombo yanga yagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya kusati kwaane madhokoteya mezvibhedhleya kusati kwaane anthu anofunda ngezveutano inotidetsera maningi pakugadzire mitombo yechimanje manje.

Mitombo yechiantu mitombo yakatikoshera mwaningi uye inorapa matenda akasiyana zvichienderana kuti denda rako ngerei .Inorapa kunyange nemundani ,musoro nezvimweni mweni zvakasiyana siyana .

Mitombo yechi antu inobve kunzvimbo dzakasiyana siyana uye inorape matenda akasiyana siyana zvichiendererana nekuti mutombo wacho ngeuri, Mitombo iyi ndomutombo yanga yagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya kusati kwaane madhokodheya nezvibhedhleya.

Kudhaya kusati kwane madhokodheya kusati kwane mitombo yechimanje manje yaayo nezvibhodhlera kusatizvr kwane vantu vanodzidza nezveutano kwainge nemitombo inoshandiswa pakurapa vantu.

Mitombo yechiantu mitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya kusati kwaanezvibhohleya nemadhogodheya. Mitombo iyi yakatikoshera maningi ngekuti inorape matenda akasiyana-siyana. Uye ndoozve mutombo inoshandiswa pakugadzire mutombo yechimanje-manje.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi pakuone kuti mwiri dzedu dzaramba dzakagwinya ere uye atina matenda anotikuwadza ere. Mitombo yekudhaya mitombo yanga yagara iriyo kusati kwane zvibhehleya nemadhokodheya.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi mukurarama kweantu. Uye mitombo iyi ndoomitombo yatinoshandisa pakugadzire mitombo yemazuva ano kana kuti mitombo yechimanje-manje yetinoone kumadhadokodheya.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi pakurape matenda evantu uye mitombo iyi inobve kuzviro zvakasiyana -siyana. Kune inobve kumashizha pane inobve kumaruwa pane inobve kumiti kwozoite inobve kumanzinde.

Mitombo yechiantu ndomimbo yakakosha maningi ngekuti mitombo iyi ndozve mitombo inoshandiswa pakugadzire mitombo yechimanje manje yetinoona kuma dhokodheya iya kana kuti yatinoone kuzvitoro zvinotengeswe mitombo .

Mitombo yechiantu inobve pazviro zvakasiyana siyana kune mitombo inobve kumito kwoite mutombo inobve kunzinde kwoite mutombo inobve pamashizha kana kuti inobve kumaruwa mutombo yeshe iyi inorapa asi inorape maererano nekuti panorwadza paini.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi, uye ndomitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya ngekudhaya eishandiswa ngevantu kusati kwane madhokoteya, uye kusati kwane zvikora zvinodzidziswa ngezvehutano. Mitombo iyi inorape maererano nekuti mutombo vacho ngevei, uye inobva pakasiyana-siyana. Kana kumiti kana kumashizha kana kunzinde.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi ngokuti ndomitombo yatinoshandisa pakugadzire mitombo yechimanje manje yakuonekwe kuma dhokoteya, yatinoone kuzvibhodhlera iya nokuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi ngokuti ndoomitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya ngekudhaya kusati kwaanezvibhohlera, kusati kwaane madhogodheya. Uye mitombo iyi inoshandiswazve pakugadzire mitombo yechimanje-manje

Mitombo yechiantu ndo mitombo yanga yagara iriyo kudhaya nekudhaya kusati kwane zvibhohlera kana kuti kusati kwane madhoKoteya nevantu vaya vanoenda kofunda ngezveutano hweantu. Mitombo iyi futi inoshandiswe pakugadzire mitombo yemazuwa ano kana kuti yechimanje-manje yatinoona kumadhokoteya iya.

Pakugadzirwa kwemutombo yechimanje manje yetinoona kumadhokoteya iya, yetinoone kuzvitoro zvinotengese mitombo, panodiwe mutombo yekudhaya ndoimweni yavanoshandisa pakugadzira mitombo yechimanje manje.

Mitombo yechianhu mitombo yakakosha maningi pakugadzira mitombo yechimanjemanje inotidetsera pakugadzira mitombo yechimanjemanje uye mitombo iyi ndiyo mitombo yanga yagara iriyo kudhaya nekudhaya kusati kwaane zvibhehleya kana chikora chinodzidzisa anhu ngezveutano.

Kune mitombo yakasiyana siyana yechi antu, zvichi enderana nekuti denda rako rakadii. Mitombo yechiantu inowanikwe kubve kuzviro zvakasiyana siyana. Imweni inobve kumaruwa, imweni inobve kumiti, imweni inobve kudzinde, imweni kumashizha. Kune mitombo inonzi mugavakava inorape mundani, inorape jeko nezvimweni mweni zvaka siyana siyana.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka maningi, uye yakakosha maningi pakurarama kwevantu, ngokuti mitombo iyi, inoshandiswa kurape matenda akasiyana-siyana. Aidi mare kana kuti kuende koone dhokodheya kuti uone kurapwa. Kana uchinge waende kuchibhodhleya vanotokuti tode mare kuti uone kurapwa. Hino mitombo yechianhu inongo shandiswa pasina mare, ngokuti tino ngoionawo mushango.

Mitombo yechiantu mitombo yakakosha maningi uye inobetsera pakurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi mitombo yangayagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya, uye ndomitombo yaishandiswe ngevantu vakudhaya kusati kwane zvibhedhleya, uye nemadhokoteya

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha uye mitombo isingade mare kana isingadi kuende koone madhokoteya ngekuti kana uchinge waende koone madhokoteya vanenge veitode mare kuti vaone kukurapa , hino mitombo yekudhaya iyo mitombo yaunongoonawo kubve kumiti kana kunzinde wotoemde komwa wotopora.

Mitombo yechiantu mitombo yakasiyanawo nemitombo yemazuva ano . Mitombo yechiantu mitombo yanga yagara iriyo kubvire kudhaya nekudhaya kusati kwane mabhodhleya nemadhokoteya kusati kwane antu anoenda kuchikora kofunde kuti antu anorapwa sei.

Mitombo yechiantu mitombo yagara iriyo kubvira kudhaya nekudhaya mitombo inobatsire kurapa matenda akasiyana siyana haidi kuenda kuchibhedhlera kana koone dhogodheya kuti uone kuiona, kutongotsvakewo muti unoenderana nedenda rako kuti uone kurapika.